Abantwana nxa besesebancane bayalethwa esibhedlela ukuze bathole ukuhlatshwa amajekiseni okuvikela imikhuhlane esingababamba nxa sebekhulilel efana labondingindi kanye laboPholiyo lokhu kwenzelwa ukubana umntwana ahlale evikelekile

Imkhuhlane ebhahileyo ethelelwanayo ifuna ukuthi abantu basukumele phezulu bayehlolwa njalo benelise ukuthola usizo kuthi lalapho umuntu esetsheliwe ukubana ukutshwa yini amukele anathe okunathwayo ahlabe okuhlatshwayo ukuze asizakale ngokugcweleyo

Ezibhedlela lasemaklinika kubalulekile ukuthi kube lamanzi awokunatha, awokugeza izandla kanye lokubana abantu nje bathole ukuhlanza noma yini abayabe belayo engcolileyo ngesikhathi esithile esifunekalayo. Amanzi aqakathekile empilweni zethu sonke.

Abantu banengi kakhulu endaweni leyi babonakala njalo bedinga indlela zokubana belatshwe kodwa kukhanya abeneli ukubana besizakale ngokuphangisa endaweni leyi okwenzi ukubana kube sokudingakala ukubana kwengezwe izinto lezindawo zokwelaphela abantu.

Omongikazi bayahamba indawo ezinengi besiyafundisa abantu kungenani ukuthi kuselizweni labo kumbe kungaphandle kwelizwe kuyindlela yokuba abantu bonke umhlaba wonke jikelele basizakale kwezempilakahle njalo nxa kulokuhlupha kwemkhuhlane ejwayelekileyo nje eyelapheka lula

Kubonakala abantu bebuthene. Kungathi basemhlanganweni wokulungiselela, umsebenzi othile esigabeni sabo. Okwenzukuthi bekhanye bebuthene begqoke kahle yindlela yokuthi, bafisa ukubana kulungiswe izinto esigabeni.

Abantu abanengi lezinsuku bagula imikhuhlane wengqondo yenza ukubana umuntu angafisi ukuhlalalabanye abantu bangakibo njalo bangagqoki ngendlela efaneleyo abanye lanxa bangaze bathengelwe izigqoko ezintsha bayazidabula zibenhamabhenka nje agqoke kubesengathi kalazihlopbo kukanti ngumkhuhlane wengqondo osumbambile

umukhuhlane wenqondo uhlukumeza ababantu ize ihlukumeze kanye labantwanababo lezihlobozabo abayabebebakhangele ngoba kwesinye isikhathi umuntu uyabe engasakwazi ukuzenzela ulutho ulwazi ngemikhuhlane lo uyahamjiswa ebantwini ngedlela zemikhankaso evamileyo etshiyeneyo

Ukuze imikhuhlane ingahlukumezi abantu. Kuyabe kufanele labo abalolwazi, bahambise ulwazi ngendlela efaneleyo, ezakhamizini. Isikhathi esinengi abantu bahlukunyezwa yimikhuhlane yengqondo, ngoba bengakwazi ukuthi yelatshwa njani, njalo ivikeleka njani. Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngezinto ezinjengalezi.

Isibhedlela kumbe ikilinika kumele kube yindawo ehlanzekileyo egcinakele kuhle besokusithi nxa indawo yakhona ilotshani buqunywe kuhle ukwenzela ukubana izigulane zingalunywa yinyoka lapho zihambahamba lokuphila phakathi kwesibhedlela leso.

Kusesibhedlela abantu bahleli ezihlalweni balindile ukuthi bangene ngaphakathi kubonakala sengathi bahleli phandle vele legedi ungathi alikavulwa kodwa kukhona umbhalo othile otshengisa imithi ethile lokwelatshwa kwemikhuhlane.

Kusesangweni lesibhedlela, kufanekiswe indlela okuhanjwa ngayo kuqondwe ezindlini zasesibhedlela. Lapho umuntu ozabe esuka egedini etshengiswa ukubana uhamba kanjani njalo lebizo lesibhedlela lifanekisiwe.

Empilweni kunengi abantu abangakwaziyo abadinga ukubana bakufuniswe mayelana ngezempilakahle ,kukhona amaphetshana lezingwalo ezitshengisa ukubana imikhuhlane ethile ibanjwa njani njalo lemithi isebenza njani ,siyabona abantu bebala ukuze bethole ulwazi.

Abantu ngobunengi abayazi imikhuhlane evukayo kulezi nsuku imbangela kanye lendlela okumele iyelatshwe ngayo kulemikhankaso eqhutshwayo eyenza ukubana abantu bayifunde beyizwisise limkhuhlane njalo babekwazi ukubana kumele bazinqabele njani emkhuhlaneni.

Msebenzi bani olethwa yindawo umuntu ahlala kiyo empilweni yakhe okwenza ukubana umuntu aphile ngendlela aphila ngayo yikubana ukhulele ngaphi ngakho ke indawo esihlala kizo zilakho okokwenza lempilo yethu esiyiphilayo mihla yonke kuqakathekile ukubana siphile endaweni ehlanzekileyo ukubana singaze sibanjwe yimikhuhlane

Izibhedlela lendawo zokwelaphela izigulane kufanele zihlale zihlanzekile njalo zibe yindawo ephilekayo kiyo ukwenzela ukuthi laba abagulayo bangahlukumezeki nxa sebedinga usizo lokwelatshwa. Bathole indawo yokuhlala njalo bathole usizakalo okweneleyo kulezo zindawo.

Emzileni wokulindela ukwelatshwa esibhedlela, abantu bahlezi phandle balinde ukungena ngodwendwe lwabo. Udokotela uyadlula, abanye bamile kukhanya bayafuthelwa sokunzima lokuba bahlale phansi.

Indlela indawo lezi ezokwelaphela abantu ezibukeka ngayo .Kwesinyisikhathi ,sungalahleka ubonangathi sungene hoteleni .Ngoba imigwaqo yakhona ilungiswe kuhle futhi legedini lapho ungena wamukelekile kuhle. Kubonakala kubukeka nje sengathi akutholakali zigulani khona.

Abantu bahamba ngobunengi ezibhedlela befike belayine bebe ludwende olukhulu kakhulu kuhlangene imihlobo hlobo yabantu kanye lamazinga atshiyeneyo ukukhula kulabadala kulabagogekileyo kulabasesebatsha kube labamhlopho kanye labamnyama bonke kukhanya balinde ukusizwa lapha esibhedlela bahleli emabhetshini

Esibhedlela kulezigulani ezinenginengi ezitshiyeneyo .Kutholakala omunye lomunye ehlukunyezwa ngumkhuhlane wakhe otshiyeneyo. Udokotela uyabhoda enquma ngemibheda yezigulane ekhangela munye ngamunye. Njalo ehlolisisa ukuba umkhuhlane uyaguquka noma hatshi . Ukuze kubonakale ukubana kwenziwe njani ngalelo langa.

Kusemtholampilo abantu babonakala behleli phandle emabhentshini okubonisa ukuthi balinde okwelatshwa kodwa kukhona abakhanya bemile mhlawumbe sebebona engathi sebephuzelwe yisikhathi ngendlela okubonakala ngayo ungathi akukavulwa lapha esibhedlela.

Umkhuhlane wofuba uluhlupho kakhulu ebantwini abanengi ikakhulu ngesikhathi somqando, uyathola ukuthi abantu bayabe sebephefumula nzima, ngakho kuyadingeka ukubana abantu bafundiswe ukubana banqabele leyi mikhuhlane ngokungasebenzisi ezinye izinto ezifana lokubhema lezifana amasepa anuka kakhulu.

Umuntu kwesinye isikhathi uyabe esizwa umzimba uphongu luma. Anwaye aze azilimaze ikanti uhlupho lungaphakathi. Kuyabe kudingeka ukubana athole umuntu ozakubulala izibungu ezingaphakathi ezenza ukubana umzimba ube ngolumayo ngaso sonke isikhathi.

Omongikazi lodokotela bahlola isigulane. Kubonakala lapha kulezgelo, njalo izandla zivalelwe okutshengisela ukubana besaba ukuchithekelwa ligcikwane elingabe likhona kuleso sgulane.

ingaphakathi yomuntu iyahlolwa ngama x ray kubonakale ukubana kume njani ngaphakathi kulimele ngaphi kubuhlungu ngaphi kuhlatshwe ngaphi ukuze athole ukusizakala ngendlela eziqondileyo ngazo zonke izikhathi

Omongikazi bayisithupha bakhanya behanqe isigulani lo umuntu ogulayo ukhanya ufuna hlolwa ngaphathi ukuthi kuminjani abantu laba bakhanya babhizi bayasebenza ikant njalo kulesibani esikhanyiseleyo esitshengisela ukuthi kumele kukhanye ngaphakathi

Ukuze imithi isebenze kuhle emikhuhlaneni kulabantu abahlala phansi bahlele ukubana umuthi othile unganathwa ngendlela ethile ngemva kokubana sebehlolisisile ngemitshina yabo yakulezinsuku babona ukubana lokhu kuhambelana lakuphi

Imithi iphekwa endaweni eziphakemeyo ,endaweni ezilohlonzi ezibizwa ngokuba ngamalebhu. Lapha kwenza ukuthi abantu bazwisise ukubana umkhuhlane othile ufuna umuthi onjani basebehlanganisa ke ukuze kuphume umuthi uzokwelapha lowo mkhuhlane ngokugcweleyo.

Ukuze kwaziwe ukuthi umuntu ubulawa yini nxa umkhuhlane wakhona ungakhanyi kahle kuyadingeka ukuthi umuntu ayelaliswa eLab ehloliswe ingaphakathi kwakhe ukuze ebone ukuthi ubulawa yini lokhu kwenziwa ngemitshina elezinga eliphezulu eyenelisa ukubona konke okungaphakathi komzimba womuntu

Imithi etshiyeneyo ilungiswa ngezinto ezithile ezihlanga hlanganisiweyo endaweni zokulungisela umuthi abantu benza izinto ezitshiyeneyo ezizakwenza ukuthi umuthi uphume mgendlela oyiwo kuyaqala kuhlolisiswe ukubana lomuthi singawungcina egabheni elinjani kwesinye isikhathi thola ukuthi igabha aliwufanelanga umuthi

Kusemtholampilo abantu balele emathaleni abo njalo kulengubi ezibomvu okuyizingubo ezisetshenziswa esibhedlela. Ingubo zakhona ziyafana lezesibhedlela njalo abantu bakhanya belele nje embhedeni elandelanayo.

Kusemtholampilo, lapho omongikazi labodokotela, kuzokuba labantu abakhanya begezisa indawo le. Kungabe kusekuseni kungakaqalwa umsebenzi omnengi.

Izinto zokuhlola isigulane ngaphakathi zigoqela izigelo. Zigoqele insimbinsimbi, ezisetshenziswa ngabodokotela. Kube njalo lamajekiseni azakusetshenziswa ukwelapha umuntu nxa sebetholile ukubana uhlukunyezwa yini. Konke lokhu yizinto ezidingakala esibhedlela, lapho umuntu ehlolwa ingaphakathi yakhe,

Kuleminye imikhuhlane edinga ukubana umuntu nxa eselatshwa ahlinzwe bavule ingaphakathi yakhe ukuze kubonakale okungaphakathi okufihlakeleyo ukwenza ukubana abengogulayo. Siyakunanazelela ukuthi nxa besebenzisa izinto ezinjenge ngqamu, izigelo bayenelisa ukubana bavule babone ukubana umuntu uhlukuluzwa yini ngaphakathi.

Izinto ezisetshenziswa ngonesi lamadokotela ekwelapheni izigulane ziyatshiyana ngemisebenzi yazo. Kulamajekiseni okwelapha abantu, kubelezokuhlola ingaphakathi yezigulane, konke lokhu kusetshenziswa ngendlela ezitshiyetshiyeneyo.

Abantu nxa begula bayahlolwa kwesinye isiikhathi bahlolwe igazi ukubana limi njani emzimbeni kwesinye iskhathi kuhlolwe nje amathambo lemithambo ukuthi kuhamba njani. Ekuhlolweni igazi kukhona amagajana asetshenziswayo bazathatha igazi abaselifaka ke emtshineni ukuze kubonakale ukuthi kuyini okuhambayo egazini lomuntu.

Indawo yokuhlolela izigulane kumele ibe lombheda ozabulala izigulane ezihlolwayo kube leziBane ezikhanyisayo kuneaekusiba lendawo yokusebenzela lapho odokotela behlola izigulane zabo kutholakale njalo lewatshi ezakwenza ukubana isikhathi singabalahlekeli ngesikhathi somsebenzi wabo

Leli gabha livame ukusetshenziswa esibhedlela ukulahlela engcekeza eyabe isetshenziswe ngabongikazi nxa beselapha abantu okunjengo tshinda lokwesula izilonda kanye lamajekiseni okuyabe kusebenzile balahlela egabheni elinjengaleli.

Umuthi wokukhwehlela ungumuhlobo hlobo otshiyeneyo ikakhulu ngesikhathi somqando kulemithi yokuhlikihla esifubeni, kube lemithi yokunatha kube sokusiba lemithi eyenza ukubana umuntu aphephe masinyane kanti eminye ithatha isikhathi kumele isebenze isikhathi eside, lapha sibona imithi etshiyeneyo efanekiswe lapha.

Imihlobo lemihlobo yemithi yokukhwehlela isidaliwe yagcwala ilizwe lonke abanye basebenzisa izinto ezitshiyeneyo ezinjengabo luju ukwenza imithi ikanti njalo abanye bayathatha imithi yesintu bayigxobagxobe baguqule kube yimithi yesilungu.

Amanye amaphilisi atholakala emabhokisini, amanye atholakala ezimbhodleleni, ikanti amanye njalo ayathengiswa ephunguliwe esemaphetshaneni amancane. Lokhu sokusenza ukubana loma ngubani enelise ukuthola amaphilisi ngemali ayabe elayo.

Amaphilisi ngobunengi bawo ayasiza imizimba yethu nxa sesisizwa ubuhlungu kuthi njalo kwesinye isikhathi abekhona amaphilisi angafuni ukubana anathwe kakhulu okwesikhathi eside okungayenza ukuthi umuntu acine segula kuqakathekile ukuthi abantu bazwisise ukubana kunathwa njani bengakaze baqale ukunatha

Leskhathi somqando, lapho kulomoya. Abantwana abanengi babanjwa luphepho, baze bezwe ubuhlungu esifubeni. imithi elapha izinto ezinje ngokukwehlela iyatholakala njalo iyathengeka.

Lo ngumuthi oqeda undenda esifubeni kanye lokuvaleka kwamakhala . Okwenza ukuthi nxa umuntu ewusebenzisa atholakale ephefumula kahle engelabo ubunzima bokuhoqa nxa elele.

Imithi eminye iyanathwa, eminye ngeyokugeza eminye iyagcotshwa kuthi eminye iyahlatshwa ingama jekiseni ukuze yelaphe abantu. Inengi labantu lithanda imithi yamaphilisi ngoba kayibuhlungu ukwedlula eyamajekiseni.

Kuleminye imikhuhlane eyabe isivame kakhulu emzimbeni womuntu okokuthi lanxa angaze anathe amaphilisi akusazwakali ukuthi uwanathile. Imkhuhlane enjengale iyabe isifuna yona ijekiseni ngokwayo ukuze umuthi uhle ungene ngaphakathi uhlale enyameni yomuntu.

Umkhuhlane wokukhuphuka kwegazi uvame ukuhlukumeza abantu abanengi. Kodwa kwesinye isikhathi kuyadingeka ukubana zibekhona into ezincedisayo ukubana lelogazi lingaze lihlale likhuphukile. Kulamaphilisi asiza lapho ekuthini engawanatha igazi lakhe lihlala lisendaweni efaneleyo njalo lingakhuphuki kakhulu ngendlela engakhangelelwanga

Imithi yabantwana etshiyeneyo yokukhwehlela, imithi yabantwana yokuthi lanxa bengenwa ngumqando bengaze bagula kangako. Imithi etshiyeneyo nje eyenza ukuthi abantwana abancinyane bathole ukusizakala kumpilakahle yabo.

Umuthi wokukhwehlela osusa udenda lonke kanye lobuhlungu besifuba ebantwaneni oyenza ukuthi umntwana aphefumule kahle njalo enelise ukuphila engelabuhlungu emzimbeni udenda lonke solususiwe.

imihlobo yamaphilisi iyatshiyana kusiya ngemihlobo yemikhuhlane elatshwa ngalawo amaphilisi omunye lomunye nxa esethe wagula uyasebenzisa amaphilisi aqondane lomkhuhlane kuqakathekile ukubana umuntu ayohlolwa esibhedlela ukuze enelise ukuthola amaphilisi ayiwo afanelane lomkhuhlane ayabe ebhekane lawo ngalesosikhathi

Imithi eminengi yenziwa ibengamanzi ukuze isebenze kuhle ikakhulu imithi yokugeza, imithi yokunatha kanye lemithi yokugcoba ingaphandle yomzimba nxa umuntu esethe wehlelwa ngumkhuhlane ohlupha ijwabu lakhe ofuna kubekhona akugcobayo.

Ngamaphilisi ayelapha imikhuhlane evamileyo etshiyeneyo , amaphilisi lawa atholakala esemabhokisini ikanti kukhona amaphetshaphetshana okwehlukaniswa ngawo , elinye lelinye iphetshana liyabe kutholakala lilemithi elitshumi eyozokwelapha abantu , ibhokisi liyabe libhaliwe ukuthi amaphilisi la angakanani

Umuthi wamehlo othontiselwa emehlweni nxa amehlo eluma kumbe elezilonda okwenza ukuthi amehlo aphole ukuluma kuphele lezilonda zitshabalale emehlweni uyasiza kakhulu.

Amaphilisi yindlela yokwelapha esivamile kulezinsuku kodwa kuqakathekile ukuthi umuntu engakawanathi azwisise ukubana anathelwani, anathwa kangaki njalo anathwa emangaki ukuze aqede uhlupho oluyabe lukhona.

Kulezinsuku abantu bayafuna ukubana bacwebezele ijwabu lwabo libelihle. Sokulemithi eminengi kakhulu esetshenziswayo ukubana kugcebezelise ijwabu abantu basebenzisa into ezitshiyeneyo ukubana ijwabu lalo libe lihle okugoqela okungcotshwayo kanye lokunathwayo.

Imithi yonke ethengiswayo eyakulezinsuku ilawo amaphetshana ayabe ebhalwe iziqondiso zokubana umuthi usetshenziswa njani uyathola umuthi uphakathi kwebhokisi lembodlelana yawo besekusiba lephetshana elibonisa iziqondiso zokubana usetshenziswa njan lowo muthi

Aah kudala abantu babesebenzisa imithi yesintu, Eyayiphongukugejwa kumbe iquntwe ezihlahleni. Beseyinathwa kumbe igezwe ngayo. Okwakhathesi abantu sebesebenzisa imithi ehloliweyo. Yahlanganiswa. Yenziwa yaba ngamaphilisi anathwayo. Atholakala ezimbodleleni lasemabhokisini.

Omama abahlezi labantwababo bafundisa abantwana imidlalo elingene izinga labantwana abancane. Kulemibala eyehlukeneyo ephambi kwabo egadanisiweyo ikanti abantwana babambe izandla labomama labo babambe izandla. Kungabe kufundiswana ukubala lapha.

Abantwana ukuze bakhule kahle kumele babe laso isikhathi sokudlala imidlalo etshiyeneyo . Imidlalo enjengo kujinga yenza ukuthi abantwana bakholise njalo babe mpilakahle enhle ngoba imizimba eyabe ihlala iphathekile ekusebenzeni. Kuqakathekile ukuthi abantwana bathi bedlala kube khona umuntu obakhangelayo lanxa imijingo iqamuka bangalimali.

Abongikazi labodokotela esibhedlela bakhangela abantwana abancane, benanzelela ukuthi abantwana abancane kumele bahlale bephile kahle. Nxa umntwana egula esibhedlela, umzali wakhe laye uyabe ekhona eduzane, emkhangela emncedisa lapho okudinga ukuncediswa khona, besekuthi ke abezempilakahle bona owabo umsebenzi yikubana babone ukubana umkhuhlane awuqhubekeli phambili na emntwaneni.

umama uphethe ingane yakhe encane ebonakala ingathi isanda kuzalwa udokotela ume eceleni uyamcebisa ukubana umntwana uphathwa njani ugcinwa njani ukuze lalapho esesiya ekhaya akwazi ukunakekela ingane ngendlela efaneleyo angaze ekela umntwana ephathwa yimkhuhlane

Omama abasesibhedlela, bayadinga ukuhlolwa igazi ukuze bazi ukubana isimo segazi sabo siminjani ukwenzela ukuthi benelise ukuphila ngendlela efaneleyo. Kungenzeka ukubana umama azithwale mele bazi ukubana ingane abayithweleyo iphephe okunganani emkhuhlaneni ikakhulu imikhuhlane le ethathelwa egazini

Udokotela wamehlo uhlola amehlo wenkazana le ethutshayo ekhanya ilohlupho lwamehlo uyikhangelisa ukubana ibone emtshineni ananzelele ukubana amehlo akhona ahlutshwa kuyini, kuyini okwenza angabonikahle njalo kungenziwa njani ukuba abone kahle.

Udokotela ngumuntu osebenza umsebenzi omuhle kakhulu ekuletheni usizo lwezempilakahle ebantwini kukalutshwane ukubana umuntu ogulayo aphephe nje engazange wabonwa ngudokotela ngoba odokotela bayakubona okufihlakeleyo ngezimpilo zethu besebenzisa imtshina yalezinsuku.

Umongikazi, umama, kanye lomntwana basesibhedlela, umongikazi usahlola ukubana igazi lomntwana litshaya okungakanani ukuze babone ukubana umntwana engabe ehlukunyezwa yini emzimbeni wakhe, kube sekuselatshwa ke lokho okumhluphayo.

udokotela lesigulane mele kube lokukhulumisana lokuzwana endibana kwelatshwane ukuze udokotela pkwazi ubana uqalisela ngapji ukulapha isigulane sakhe lokuthu okunkhathazayo khona ngokwakho yikuyini

Emidlalweni yebhola bayabe bekhona odokotela labomongikazi abayabe belinde ukwelapha izigulane lokusiza abasebelimele nxa umuntu sewele phansi abanye bakhe bayagijima bamphakamise bekhiphe enkundleni besokusithi laba ababona ngezempilakahle baphuthume bazomsiza.

Udokotela wamehlo usebenza umsebenzi omuhle kakhulu. Abantu abanengi bangahlutshwa ngamehlo bacina bengasaboni nxa bengatholanga usizo olufaneleyo ngesikhathi esiyiso. Odokotela bamehlo bayadingeka ezimpilweni zethu ukuze basilamulele kulolu hlupho lwamehlo aphanga engaboni.

Kusesphaleni semithi etshiyeneyo. Lo nguye umuntu osebenza emithini. Uyayiqoqa eyihlela ngemfanelo eyibeka endaweni zazo ezifaneleyo ukuze lapho esethengisa, enelise ukuthengisa kahle kungekho okuphazamisayo.

Indlela okuhlelwa ngayo imithi eziphaleni zemithi iyatshiyana Abanye bayasebenzisa amakhabothi ikanti abanye basebenzisa amashelufu nje amancane okokuthi umuthi lomuthi ulendawo yawo Kutholakala ngendlela ezitshiyeneyo lokhu Kwamanye ama pharmacy bayathengisa lamanzi kwesinye isikhathi bapha mahala la amanzi okunatha

imihlobohlobo yemithi etholakala ema phamarcy ngalezi insuku yenza ukuthi abantu bathole ukusizakale emkhuhlaneni etshiyeneyo kwesinye isikhathi akusadingi ukuthi umuntu atshone etshitshela esibhedlela uyahamba nje afike athenge umuthi awufunayo e phamarcy athole ukwelaphekaa emkhuhlaneni ayabe elawo

Imithi ibonakala isiphela epharmacy .Kudingeka ukubana kudingwe eminye imithi lapho ewodwa khona ukuze ithengwe izofakwa .Njalo ibe minengi ukwenzelu kuthi abantu abagulayo bangasweli usizo ngemithi abayabe beyidinga ekuphileni kwabo kwemihla lemihla .

Indawo zokugcinela lokuthengisela imithi ezibizwa ngokuthi ngamafamasi zigcwele ilizwe lonke. Njalo zilokutshiyana entengweni zazo ezithengisa ngazo amaphilisi. Kodwa ezinengi zakhona ziyabe zihambelana nje, kutshiyana ngentengo encane kakhulu.

Ezigabeni zethu ezinengi abantu emakhaya bayabe bengakwazi imikhuhlane ehlukumeza imizimba yabo, becabanga mhlawumbe yinto ezidlulayo. Ikanti kuyadingeka ukubana abantu babuthaniswe, bafundiswe, babelolwazi olugcweleyo ngemikhuhlane, ukuba ibangellwa yini njalo yelatshwa ngani.

Ekuqhubeni kwabo umsebenzi abongikazi, balezikhathi lapho abaphuma khona bayengaphandle babhode befundisa abantu ngemithi etshiyeneyo besokuthi lakho eklinika lapho abasebenzela khona bayafaka amaphepha alemibhalo ezakwenza ukuthi abantu bazwisie ukuthi kwenziwani nxa umuntu sebanjwe ngumkhuhlane othile

Abantu babuthene lapha kulodokotela kumbe ngumongikazi ohlola hlola kungenzakala ukuthi kukhona umkhuhlane othile obhahile osuvukile abantu bayahlolwaukubana abalawo yini lowo mukhuhlane ukuze bathole ukusizakala

Imikhankaso iyaqhutshwa azigabeni ezitshiyeneyo ikakhulu izigaba ezikhatshana lezibhedlela nxa sokumele abantwana bahlatshwe omongikazi balakho ukuphuma beyisixuku behamba bebhoda ngemizi betholisa abantwana amajekiseni afaneleyo kwesinye isikhathi abantu bayabuthaniswa endaweni eyodwa basizelwe khona.

kubuthene abantu bafundiswa ngendlela zokuziphilisa ezihlangeneyo ezitshiyetshiyeneyo njalo ugqoke isikipa esitshengisela ukubana kukhona umkhuhlane okukhulunywa ngawo lendlela yokwenqabela babuthene njalo kukhanya babukele kulabantu abaphmbili ababalandiselayo

Omama bayahlala babuthane ndawonye benze imsebenzi yezandla ezakwenza ukuthi bayenelise ukuziphilisa kanye lezimuli zabo ikakhulu imisebenzi yokuthunga ezayenza ukubana benelise ukwenzela abantwana ingubo kanye lempahla zokugqoka okunye kwakhona becine bengasathengi ezitolo ngoba imali ingabambeki

Umongikazi uhlola umama ozithweleyo. Lapha kukhanya uyalalela ukubana ingane iphefumula kahle na. Njalo ukhona omile eceleni ongaba ngudokotela okhangela ukuthi kusetshenzwa njani lapha njalo bayancedisana lomongikazi ukubana basihlole isigulani ukubana kuhamba njani lapha.

Umama ozithweleyo uyahlolwa, kulinganiswe kubonwe ukubana ubude bengane bungakanani, kukgangelwe kubonwe ukubana ingane ihleli kahle, akula yini okuphambanisekayo ekukhuleni kwengane lapho isasesiswini sikanina.

Izakhamizi zibuthene ziyafundiswa ngempilakahle ngendlela zokuhlela imuli kuhlezi obaba labomama befundiswa ukubana bengahlela njani imuli zabo.

Emidlalweni etshiyeneyo, kungaba yikugijima, ibhola, ukweqa. Yonke lemidlalo ilakho ukuthi. umuntu alimale. Nxa umuntu eselimele, kuyadingeka ukuthi elatshwe. Imithi iyatshiyana. Kulemithi ofafazayo, eyiyo eyenza ukuthi umuntu asile masinyane, nxa esizwa ubuhlungu, ngemva kokuwa kumbe ukuthuzana labanye ekudlaleni kwakhe.

Ukwelula umzimba ngemidlalo, ukugijima kanye lokuhambahamba nje kwenza ukuthi imizimba ivikeleke emikhuhlaneni eminengi ngoba amasotsha omzimba ahlala ezimisele ukusebenza ngaso sonke isikhathi. Abafundi abanengi bayakwenza lokho esikolweni mihla yamalanga ukwenza ukuthi bahlale beqinile.

Odokotela bakulezinsuku sebefundile ngendlela ephakemeyo okokuthi eminye imikhuhlane sebesenelisa ukubana bayelaphe bengambonanga ogulayo kodwa besebenzisa incingo ukuze lowu muntu achasise umkhuhlane wakhe njalo achasiselwe indlela yokuzelapha.

imihlobohlobo yenhlaba leminye imithi yesintu kuyelapha kakhulu imikhuhlane engaphakathi komzimba womuntu engabonakaliyo ungayinatha inhlaba iyabhidliza izilonda ugxobagxobe eyinye ugcobe ngaphandle nxa izilonda zingaphandle

Imithi yesintu iyazikhulela ibeyizihlahla ezinkulu egangeni kubesokuthi abantu ngolwazi lwabo behambe negebha kumbe begamula lokhu okudingakalayo. Abanye bethathe amaxolo abanye bathathe amahlamvu ikanti abanye njalo bagebha zona impande ezisetshenziswayo ukwelapha imikhuhlane ethile.

Imithi yesintu iyimihlobo etshiyeneyo. Eminye imithi ingabaluba asilisayo. Eminye njalo iyabe isetshenziswa ukuvusa abantu ebunzimeni. Besekuthi njalo eminye imithi, iyabe iyimithi engahlambulukanga. Engakulimaza impilakahle yakho.

Ngumuthi wesintu lo obonakala angathi ngumthwentwe, owelapha izifo ezitshiyeneyo, njalo lapha ubonakala useseluhlaza okokuthi ungabe ungakalungeli ukusetshenziswa ngoba ungakavuthwa kahle

Imithi yesintu isibuye ngendlela ezitshiyeneyo ebantwini okwalezinsuku abantu sebevamise ukubana basebenzise izimbodlela amaphepha amabhokisi ukugcina imithi yesintu ukuze ibonakale ikhwabitheka , kungcono ukubana uthwale igajana lomuthi kulokuba uhambe uthwele impande ngoba abantu abanengi abasasebenzisa impande lamahlamvu .

Abantu kulezi insuku sebesebenzisa izinto ezitshiyeneyo ukubana bayenze amafutha okungcoba, amafutha ayabe esebenza njalo eyimithi yokuguqula ijabu ukubana libebutshelezi njalo lingabi buhlungu. Abantu basebenzisa izihlahla besebenzise izinakazana ukwenza lawa mafutha okugcoba.

Imithi yesintu umuntu ma ekhwehlela angahlanganisa uluju, ijinja lamahlamvu ukuze athole ukusiliswa masinyane ngokuphangisa njengalokhu.

Imithi yesintu itholakala ngendlela ezitshiyeneyo abanye bayithola enyamazaneni abanye ezihlahleni kuthi njalo abanye bayayithenga kodwa inengi labantu selizilimela imithi ezindlini zabo ukwenzela ukuthi bengakhiphi imali besiyathenga imithi kwabanye abantu abayenzayo.

Imithi yesintu itshiyetshiyene eminye iyalinywa ngabantu ikanti eminye iyazimilela nje eguswini. Sokufuneka ukuthi umuntu abekwazi ukuthi lo umuthi welaphani ukuze anelise ukuwusebenzisa. Kwesinye isikhathi siyahla esigabeni singakwazi ukubana isetshenziswa njani.

Izinyanga lezangoma ziyalungisa imithi yesintu zisebenzisa izihlahla lokunye okuvela enyamazaneni eminye imithi iyagandwagandwa igxotshwagxotshwe kuthi eminye ingagejwa nje iyacholwa kube zimpuphu okunye kufakwe emagabheni okunye kufakwe emaphepheni

Imithi yesintu iyimihlobohlobo etshiyeneyo. Eminye imithi isebenza amahlamvu eminye isebenza benza impande. Eminye njalo imithi isebenza izithelo zesihlahla esithile. Kufanele kunanzelelwe ukuthi lowomuntu owusebenzisayo laye uhlambulukile na? Nxa amahlamvu esedliwe yizibungu kwesinye isikhathi awasekho amandla okwelapha kulowo muthi.

Imithi yesintu siguquguquliwe yenziwa ngendlela yokuthi yamukeleke emphakathini lowu othi wona awuzifuni into zakudala .Okwamanje abantu sebeyilungisa imithi yesintu bayifake emaphepheni ivalelwe kuhle ibhalwe ngamabala acazimulayo .Azakwenzu kuthi abantu bayihawukele bayisebenzise .Njalo isibhalwa ukubana isebenza njani .

Imithi yesintu isetshenziswa ngendlela ezinengi ezitshiyeneyo njalo yelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abanengi bathanda ukubana bathathe amahlamvu impande loba izithelo zezihlahla ukuze bathole ukuzelapha emikhuhlaneni yabo.

Kulezinsuku abantu sebelungise izinto ezitshiyeneyo besebenzisa izihlahla kanye leminye imithi yesintu uyathola ukuthi isepa nje yokugeza sisenziwa nge avocado yenziwe ngochago njengalokhu.

Lezinsuku abantu sebeyenza imithi yesintu ngendlela ezitshiyeneyo. Kudala sasibona kuphongkuba zimpande lamahlamvu. Okwakhathesi sokucholwa, kugigwe, kufakwe emaphepheni amahle, kube sokufakwa isitampa sokubana kusebenz' ukwenzani.

Inhlaba yisihlahla esingumuthi kakhulu esintwini. Selapha imikhuhlane etshiyeneyo okugoqela izilonda, inyongo kanye lokukhathalanje komzimba. Senza abantu bakhululeke emzimbeni yabo nxa kande bengabagulayo. Lesi sihlahla ukuguqulwa sibe ngamaphilizi kumbe isepha zokugeza.

Imigcozo eminengi eyesintu iyahlangahlanganiswa kutshintshwe umbala kube sekusetshenziswa ukwelapha. Okudliwayo okunye kuyahlanganiswa lokudla ikanti okunye kudliwa kunjalo kungahlanganiswanga lokudla.

Abantu bayagebha impande zezihlahla besenza imithi. Abanye bahle bakunathe kunjalo kusesezimpande. Abanye bayakuxezula, bakugige, kucholeke kube yimpuphu. Besebekusebenzisa, kodwa imithi yesintu ngobunengi bayo. Ifuna ukubana umuntu azi ukuthi isebenza njani.

Imithi yesintu kanye lezinto zokuphathela leyomithi sekuthengiswa endaweni ezitshiyeneyo khathesi, ikanti kudala nje, abantu babenikana, behamba besiyathatha kungelambhadalo ekhitshwayo. Okwakhathesi sokusenziwa ngendlela yokudinga imali ukuze abantu labo baziphilise emhlabeni wethu lo.

Imithi eminengi yesintu iyalinywa ezivandeni kubesokusithi ke abanikazi nxa sebeyivuna beyihambise iyethengiswa ukuze labo abadinga ukwelatshwa bathole ukusizakala ngayo imithi leyo .

Imithi yesintu iyimvelo njalo iyinotho yethu thina njengabantu abamnyama ikakhulu kuzwekazi le Africa lapho abantu abanengi asebenanzelele ukuba kungcono ukusebenzisa imithi yesintu kulokusebenzisa eyesilungu esingayaziyo ukuba iyabe yenziwe ngani Eyesintu yelapha masinya imikhuhlane etshiyeneyo